Taimakon iyali da al’umma ga shayar da yara nono. Yana nufin taimakon da iyalai da kuma al’umma ke bayarwa, wajen tabbatar da cewa mata suna samun damar shayar da jariransu nono daga haihuwa har zuwa wata takamaiman lokaci, kamar yadda likitoci da masana lafiyar yara suke ba da shawara. Ga wasu daga cikin abubuwan da taimakon iyali da al’umma ga shayar da yara nono ya ƙunsa: Na farko shi ne taimakon iyaye mata. Iyalan uwa, musamman mahaifi, suna taimakawa wurin tabbatar da cewa mata tana samun hutu da goyon baya domin shayar da yaronta nono. Miji yana iya taimakawa wajen kula da sauran ayyukan gida. Na biyu shi ne, taimako daga al’umma. A cikin al’umma ana iya samun goyon baya daga ƙungiyoyin mata, ko ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke tallafa wa iyaye wajen ilmantar da su game da amfanin shayar da yaro nono. Na uku, ilmantar da al’umma, wani ɓangare, na taimakon al’umma shi ne, ilmantar da mutane game da fa’idojin shayar da yaro kamar yadda wannan zai taimaka wajen kare lafiyar yaro, da kuma inganta dangantaka tsakanin ɗa da uwa. Taimakon iyali da al’umma, ga shayar da yara nono yana taimakawa wajen tabbatar da lafiyar yaro, da kuma tabbatar da cewa, yaro da uwa sun samu kula yadda ya kamata.

Fever, wato zazzabi kenan zazzabi yana nufin yanayin da jikin mutun yai zafi fiye da yadda aka saba, wannan yana faruwa ne lokacin da jikin yana ƙoƙarin yaƙi da kwayoyin cuta ko wata matsala a cikin jiki a cikin wannan yanayi mutun yana iya jin zafi ko kuma dumin jiki, yana iya zama da gajiya, ciwon kai ko kuma zazzabi mai tashi lokaci-lokaci. Zazzabi yana iya zama mai tsawo ko kuma yana iya ɗaukar lokaci mai ɗan gajeren lokaci wato bai da tsaye, kenan zazzabi yana iya zamowa alamar cewa jiki na aiki don yaƙi da cuta, amma shan magani da hutawa wato yin bacci yana sa mutun ya ji ƙarfin jiki domi kauce wa zazzzabi, akwai matakai da dama da za a iya ɗauka, na farko shi ne tsaftace jiki da muhalli in kana tsaftace inda kake kwanciya ba lallai mutun ya kamu da cuta a kai-akai ba. Na biyu guji kamuwa da masu cutan idan mutun yana zazzabi to ka da ka je kusa da shi ko yana ɗauke da wasu cuta, ka yi ƙoƙari ka rage zuwa kusa da mara sa lafiya, na uku rage gajiya idan mutun ya gaji ya dinga hutawa kula da abinci mai gina jiki, yana taimakawa wajen rage yawan kamuwa da zazzabi da kuma guje wa cututtuka masu haddasa shi.

Amsa ga ambaliyan ruwa. Yana nufin dukkan matakai da ake ɗauka domin rage illoli da kuma ambaliyake haifarwa ga al’umma kasa da muhalli. Wannan yana haɗa da shirye shiryen gaggawa da kuma ɗaukar matakai na taimako. Ga wasu abubuwa da ake ɗauka. Da farko a duk lokacin da ambaliya ya shiga, mataki na farko shi ne shirye shiryen gaggawa. Wannan yana nufin yadda ake shiryawa domin samun damar ɗaukar matakan gaggawa idan ambaliya ta faru. Yana haɗa da gina makarantu kula da ambaliya, ɗaukar matakan gargaɗi, da samar da kayan aiki na gaggawa. Mataki na biyu shi ne gargaɗi da ilmantarwa. Akwai buƙatar a ilmantar da jama’a game da yadda za su tafi wuraren tsaro idan ambaliya ta taso. Wannan yana nufin bayar da sanarwa, game da yiwuwar ambaliya da kuma matakan da ya kamata a ɗauka. Na uku shi ne taimakon gaggawa. Lokacin da ambaliya ta faru, ana amfani da jami’an ceto domin taimakawa mutanen da suka samu matsala, wannan yana haɗa da ajiye rayuka, ɗaukan wa’ɗanda aka jikata zuwa asibitoci da kuma samar da abinci da ruwa ga waɗanda abun ya shafa. Na huɗu shi ne taimakon al’umma. A wasu lokuta al’umma na taimaka wa juna ta hanyar bayar da kayan abinci, ruwa da sauran kayayyakin jin daɗin rayuwa. Na biyar shi ne tsare tsaren gyara. Bayan an samu nasarar rage illolin ambaliya, ana ɗaukar matakan gyara muhalli, gina gidaje, da kuma samar da hanyoyin magance matsalolin da ambaliya ta haifar. Dukkan waɗannan matakai suna da muhimmanci domin rage mummunan tasirin ambaliyan ruwa, kuma su tabbatar da cewa al’umma ta dawo lafiya cikin sauri.

Abinci daban daban suna da mahimmanci. Amma akwai abinci da ake buƙata domin uwa ta ci don inganta lafiyar ɗa da kuma samar da ruwan nono wurin shayarwa. Yana da matuƙar muhimmanci wajan inganta lafiyar uwa da kuma samar da nono mai kyau. Abinci mai gina jiki yana nufin sinadari daban daban kamar su carbohydrates, proteins, fats, vitamins da mineral, cikin abincin yau da kullum ga yanda kowanne kuma yake taimakwa wajan inganta Samar da nono. Na farko shi ne carbohydrate wato ana nufin hatsi da abincin mai yawa da sukari. Abinci da ke ɗauke da carbohydrate shi ne kamar su shinkafa, alkama, da dankali. Yana ba wa jikin uwa kuzari wannan kuzari yana taimakawa wajan buƙasa samar da nono, saboda yana ba da ƙarfi da kuma jini da ke buƙata don samar da ruwan nono mai yawa. Na biyu shi ne protein yana da muhimmanci sosai wajan gina jiki da kuma ana nufi kamar su kaza kenan, kifi, ƙwai, da kuma wake. Yana taimakawa wajan bunƙasa tsarin samar da nono. Akwai kuma mai suna taimakawa wajan ƙara ƙarfin jikin uwa da kuma samar da sinadari da ake buƙata wurin samar da nono mai inganci. Abinci da ke ɗauke da mai ana nufin man zaitun, magyada, kayan lambu, yana kuma da matuƙar muhimmanci. Na huɗu shi ne vitamin. Vitaminin kamar su vitamin A, C da D Suna taimakawa wajan inganta tsarin garkuwan jiki da kuma lafiya gaba ɗaya. Suna fara taimakawa wajan samar da nono mai kyau da lafiyayen abinci kamar kayan lambu, ‘ya’yan itatuwa da madara, suna ɗauke da wannan vitamins ɗin. Akwai kuma minerals shi ne yake ɗauke da iron, calcium, da kuma zinc. Shi ne abinci irin su madara, kifi da sauransu. Wa'inan duk sunan taimakawa, sannan kuma ruwa. Ruwa yana da kyau mai shayarwa ta dinga shan ruwa sosai. Wa'inan duk suna ɗaya daga cikin abubuwa da yake bunƙasa ruwa nono a wajan uwa da kuma inganta lafiya ɗa.

Tsaftace hannaye. Tsaftace hannaye yana nufin tsaftace hannaye daga ƙwayoyin cuta da datti da ke iya haifar da cututtuka. Wannan yana nufin wanke hannaye da kyau da ruwa mai haske da sabulu, ko amfani da ruwan tsaftace hannu don tabbatar da cewa ba a yaɗa ƙwayoyin cuta ba. Akwai hanyoyi guda biyu da ake amfani da shi don tsaftace hannaye. Hanya na farko shi ne wanke hannu da sabulu ko ruwa mai haske. Wannan hanya yana da tasiri sosai wajen kashe ƙwayoyin cuta, yana da kyau a wanke hannaye da sabulu da kuma ruwa mai haske da kyau, musamman kafin a ci abinci, bayan an ci abinci, da kuma bayan an fita daga ban ɗaki. Hanya na biyu shi ne amfani da ruwan tsaftace hannu idan babu ruwa da sabulu. Ana iya amfani da ruwan tsaftace hannu wanda ke ɗauke da sinadarin kashe ƙwayoyin cuta da ke hannaye. Tsaftace hannaye yana da muhimmanci wajen kare kai daga kamuwa daga cututtuka kaman mura, tari da wasu cuta masu yaɗuwa da kuma taimakawa wajen daƙile yaɗuwar cuta tsakanin mutane. Tsaftace hannu yana da muhimmanci sosai wajen kiyaye lafiya hannuwa suna ɗauke da ƙwayoyin cuta idan ba a tsaftace su ba da kyau. Idan ba a iya samun ruwa da sabulu da kuma za a iya amfani da sinadarin goge hannu mai ɗauke da sinadarin vitamin wannan zai taimaka wajen kashe ƙwayoyin cuta mahalarta wannan tsari suna taimakawa wajen yaɗuwar cuta cikin al'umma da kuma iyali. Saboda haka tsaftace hannuwa ko yaushe yana da muhimmanci a cikin rayuwan mu ta yau da kullum.

Ciwon kai, bayani game da ciwon kai, ciwon kai na faruwa ne lokacin da mutum yaji zafi acikin kan sa, ko kusa da ƙwaƙwalwar sa. Wannan ciwo na iya zama mai sauƙi ko kuma mai tsanani, yana iya zama na lokaci guda, ko kuma ya tafi ya dawo akai-akai. Akwai dalilai da dama da kan iya jawo ciwon kai, cikin har da damuwan gajiya, rashin barci, rashin kwanciyar hankali ko kuma matsalar lafiyar ido. Hakan nan, wasu lokuta ciwon kai na iya kasancewa sakamakon wasu cututtuka kaman su mura ko zazzaɓi. akwai ciwon kai daban daban, misali ciwon kai na rashin hutu, waɗanda yawanci yana janyo zafi acikin kewayen kansa, don magance wannan ciwon ciwon kai yana da kyau a huta, a sha ruwa mai yawa da kuma gujema abubuwan da ke kawo damuwa, idan ciwon yaci gaba ko kuma ya nuna alamu daban-daban kenan wato idan ciwon ya kai kwana biyu ko uku bai den aba, yana da kyau a tuntuɓi likita, don ayi gwaje-gwaje da kuma samun magani da ya dace da irin ciwon kan.

Bayani game da sadarwan tsoro na lafiya. Sadarwan tsoro na lafiya yana nufin yadda ake isar da bayanai game da wani al’amari na lafiya wanda ke jawo damuwa ko tashin hankali ga al’umma. Wannan sadarwan tana amfani da hanyoyin daban daban na sadarwa kaman rediyo, talabijin, da kuma sada zumumta domin sanar da mutane game da abubuwan za su iya janyo musu cututuka ko matsaloli na lafiya. Lokacin da ake samun labarai ko harsashan wani abu zai iya zama hatsari ga lafiyan mutane, mutane na iya jin tsoro ko damuwa wannan na iya zama saboda rashin fahimtar yadda wannan abun zai iya shafar da su. Ko kuma yawan labarai na ƙa rya ko na rashin tabbas. A cikin irin wanan yanayi yana da mahimmamcin a bayyana gaskiya cikin hujoji da ƙwararen bayanai tare da yin amfani da masana irin su likitoci don rage tashin hankalin alumma. Sadarwan tsoro na lafiya tana taimaka wa wajan sanar da mutane yanda za su kare kansu daga cututuka ko wudura. Amma kuma tana buƙatar kulawa sosai don kada ta jawo ƙarin tsoro ko rikici, rikicewa don haka ana buƙatar a yi amfani da hanyoyin sadarwa na lafiya a cikin hanya mai kyau daidai da gaskiya domin taimakawa wajan ɗaukan matakin kariya da rage damuwa.

Ganyeyaki suna ɗaya daga cikin hanyoyin da aka daɗe ana amfani da su wajan magance cucuttuka a cikin al’umma. Ganyeyaki sunan ɗauke da sinadari na halitta da ke taimakawa wajan magance, ko kuma rage alamomin cututtuka. Ga wasu daga cikin ganyeyaki da ake amfani da su wajan magance cututtuka, na farko shi ne ganyan zogale, zogale yana ɗaya daga cikin ganyeyaki masu matuƙar amfani, ana amfani da gayen zogale ne wajan magance rashin lafiya kamar hawan jinin, rashin kuzari, da kuma garkuwan jiki. Haka nan yana taimakawa wajan rage kumburi jiki, da kuma inganta lafiyar fata. Na biyu shi ne tafarnuwa. Tafarnuwa yana da matuƙar amfani wajan magance cututtuka ana anfani da tafarnuwa wajan yaƙi da ƙwayoyin cuta, wurin rage hawan jini, da kuma inganta lafiyar zuciya. Tafarnuwa yana ɗauke da sinadarai da ke taimakawa wajan kare jiki daga kamuwa da cucuttuka. Akwai kuma citta. Citta yana taimakawa wajan rage ciwo ciki, zazzaɓi da kuma yaƙi da mura. Ana amfani da shi wajan magance masalolin narkewan abinci, da kuma inganta aikin hanji. Na uku na huɗu shi ne shuwaka. Shuwaka yana ɗaya daga cikin ganyeyaki da ake amfani da su wajan magance cututtuka da dama, ana amfani da shuwaka wajan magance masalolin hawan jini, ciwon hanta, da kuma rage ciwon daji. Haka nan yana taimakawa wajan magance cututtuka da kuma fata da kuma inganta lafiyar ci. Akwai kuma kurkuma. Kurkuma yana ɗauke da sinadarai da ake taimakawa wajan magance kumburi, rage ciwon kai, da kuma magance masalolin fata. Sannan kuma yana da muhinmanci ganyayaki nan saboda suna da sinadari masu kyau da ke taimakawa wajan magance cututtuka da kuma hanyoyin dabi'a. Wasu ganyeyakin suna da matuƙar amfani wajan inganta garkuwan jiki, da kuma yaƙi da ƙwayoyin cuta.

A cikin jiki yana nufin rashin daidaito ko kuma rashin daidaituwan homon. Homons suna da mahinmanci sosai wurin sarrafa abubuwa da dama a cikin jiki, kaman hawan jinni, metabolisim da kuma tsarin haihuwa. Idan homons suka yi yawa ko kuma suka ragu fiye da yanda ake buƙata yana iya haifar da matsaloli ga lafiyan ɗan’Adam misali na ɗaya canjin jiki yawa ko kuma ragin homons yana iya shafan tsarin jinin jiki, haihuwa da kuma yanayin fata. Na biyu, alamomin rashin lafiya homons ɗin furostajin da kuma homons ɗin furustajin a jikin mace yana da mahimmanci a tsarin haihuwa, idan akwai matsala a wannan ɓangare yana iya haifar da jinkirin jinin al’ada ko kuma rashin iya ɗaukan ciki gaba ɗaya, samun nauyi ko kuma rasa nauyi. Matsalolin homon na tairon na iya haifar da canje-canje a nauyin jiki inda mutun zai iya samun ko kuma ya rage nauyi ba tare da dalili ba. Na huɗu yanayi na damuwa, yawan ko ragen homons na katisau yana iya shafan yanda mutun zai ci ko yanda zai fuskanci damuwa da ƙunci, yana iya faruwa ne saboda dalilai daban-daban na ɗya rashin daidaituwan abinci, na biyu damuwa, na uku rashin motsa jiki ko kuma cututtuka na jiki. Idan aka gano akwai matsalan yana da kyau a tuntuɓi likita don samun magani da kuma ɗaukan shawara.

Asibiti wuri ne da aka kebe domin kula da lafiya, inda ake samun magani da taimako ga waɗanda suka ji ciwo, ko kuma suna da matsalolin lafiya. A asibiti ana samun likitoci, nasihu da sauran ma’aikatan lafiya wanda ke aiki tare don taimakawa wajen warkar da marasa lafiya ko kuma bayar da shawara akan yadda za a kula da lafiyar mutum. A asibiti akwai ɓangare kala kala, akwai gidan jinya wannan shi ne wuri inda ake duba marasa lafiya da kuma basu magani ko tiyata idan akwai buƙatan yin haka. Akwai ɗakin gwaje-gwaje anan ake gudanar da duk wani gwaje-gwaje don gano musabbabin rashin lafiya, ko kuma tantance lafiyar jiki. ɗakin gaggawa wurin nan ne ake duba wanda ya samu rauni ko kuma yake buƙatan kulawa ta gaggawa. ɗakin tiyata, a wannan gurin ne ake gudanar da ayyukan tiyata ko kuma magani ta hanyan yin aiki ga jiki. Asibiti yana da matuƙar muhimmanci a cikin al’umma don yana taimakawa wajen rage yawan mutuwa da kuma warkar da wa’inda suke fama da ciwo, haka nan yana taimakawa wajen duba tafiya ta hanyan yin rigakafi da kuma bayar da shawarwari kan hanyoyin da za a kula da lafiyar jikin dan Adam.

Idan mutum ya kamu da rashin numfashi akwai hanyoyi da dama da za a bi a kuɓutar dashi. Hanya na farko shi ne dannan kai, idan mutum yana da abinci ko wani abu a maƙogaro kuma yana neman taimako saboda rashin numfashi ya kamata ayi amfani da danna kai wannan yana da amfani sosai idan mutum yana tashi ko tsaye, ko zaune sai ka zo ka tsaya a bayan mutumin, sannan ka rungume shi daga baya ka saka hannunka a cikin huhu daga cikin ciki ka danna da ƙarfi zuwa sama da kuma kasa domin taimaka masa wajen fitar da abinda ya toshe huhunsa. Hanya na biyu shi ne amfani da hanci, idan mutum yana cikin haɗari sosai ayi ƙoƙari a bayyana hanyar numfashi ta hanyar tilasta hakan. Misali idan mutum yana shan wahala saboda toshewar hunhu da abu da zaka iya kiran likita da gaggawa. Hanya na uku shi ne ayi ƙoƙari a kira likita ya zo ye taimako. Idan wannan abu yana da tsanani ko yana ci gaba da faruwa ya kamata a nemi gaggawan likita ko taimako daga kusa domin a duba masalar sosai tare da wa’innan hanyoyi za a taimakawa mutum daya kamu da wahalar numfashi.

Hanyoyi da dama da akebi don a gane raunin ƙashin jiki ko kuma ace fracture na farko; zumburin jiki ko rauni, idan ansamu ƙaraya a kashi zaiyi wahala ko kuma ya yana bayyana da zumburin ƙashi ko kuma rauni awajen ƙashin. Hanya ta biyu shine zafi; zafi mai tsanani yana bayyana a gurin da aka samu karyewar ƙashi wurin yanajin zafi kuma yana iya jin sanyi sosai a wurin. Hanya ta uku; canjin launin fata, idan akwai fata da aka samu ciwo ko kuma ƙwarjini saboda fitar jini wannan na iya zama alamun karyewar ƙashi, hakanan fata na iya canja launi daga ruwan kasa ko kuma ruwan ja. Rashin motsi, idan mutun yanajin wahalar motsi ko kuma daukar nauyi a jikin sa, yanajin tsananin rauni wannan yana iya zama alama ce ta fracture. Na biyar; jin sautin ƙashi. A wasu lokuta mutun na iyya jin sautin ƙashi yanata karyewa ko kuma murɗa lokacin da aka samu rauni ko faduwa, idan an gano waɗannan alamu ya kamata a gaggauta neman taimakon lafiya ko kuma zuwa asibiti don a duba lafiyan muta.

Taimakon tsarin garkuwan jiki, yana nufin hanyoyin da za a bi domin ƙarfafa garkuwar jiki wanda shi ne tsarin da ake taimakawa wajen yaƙi da cututtuka, da kuma kare jiki daga kamuwa da wasu cututtukan. Akwai hanyoyi da yawa da ake bi don a kiyaye, hanya na farko shi ne cin abinci mai gina jiki, abinci mai kyau yana da mahimmanci irin su furuti da ganyayyanki, suna ɗauke da sinadarai masu taimakawa wajen inganta garkuwan jiki. Haka nan abinci mai kamar lemu kuma da abarba yana taimakawa wajen kare jiki daga kamuwa da cututtuka. Hanya ta biyu shi ne shan ruwa mai yawa, shan ruwa mai yawa shi ne yana taimakawa wajen kiyaye jiki daga bushewa, da kuma inganta aikin tsarin garkuwan jiki. Hanya ta uku shi ne aiki da kuma aiki akai-akai yana inganta ƙarfin gaarkuwan jiki, motsa jiki yana taimakawa wajen samar da sinadaran da jiki ke buƙata dan yaƙi da cututtuka da kuma samun lafiyan jiki, hutu mai kyau, samun isashshen bacci mai kyau yana da matuƙar mahimanci da kuma lafiya a jikin ɗan Adam da kuma lafiya maagungunan gargajiya. Wasu magungunan gargajiya kaman zuma da citta na taimakawa wajen ƙarfafa garkuwan jiki, da kuma rage yawan kamuwa yana taimakawa wajen hana jiki kamuwa da cututtuka kuma yana taimaka masa wajen samun lafiya mai ɗaurewa.

Infilant don sarrafa haihuwa ko kuma infilant na hana ɗaukar ciki. A cikin wannan shafi zamu yi magana akansa. Yana nufin wani abu, wani na’urori ne ko allurai da ake shigarwa a cikin jini mace domin hana ɗaukar ciki na wani lokaci. Wannan infalant yana ɗauke da sinadaran (homus) wanda yake hana ciki, ta hanyar daƙile, samuwar kwayoyin haihuwa ko kuma hana kwayar maniyi shiga cikin mahaifa. Ana shigar da wannan infalant ne aƙarshen fata musamman a hannu na hagu inda zai iya aiki har tsahon shekaru uku zuwa shekara biyar, wanda yake da kariya mai kyau daga ciki, wannan hanyar tana daga cikin hanyoyi hana ɗaukar ciki da ake amfani dasu a duniya, kuma tana da aminci da inganci idan akai amfani da ita yadda ya kamata. Infalant don sarrafa haihuwa suna da saukin amfani ba sai anyi wani aiki mai tsawo ba kuma basa buƙatar kula sosai bayan an shigar dasu, amma yana da muhimmanci a tuntiɓi likita kafin a yanke shawaran amfani da wannan hanyar, saboda wasu yana sa su zubda jini, wasu kuma jininsu baya ɗauka, shiyasa yana da kyau ayi shawara kafin ayi wannan.

Muhimmancin kula da lafiyar ciki. Wajan tabbatar da lafiyar uwa da jariri a lokacin ɗaukar ciki da kuma lokacin haihuwa. Na farko shi ne binciken lafiya, kula da lafiyar da jariri yana taimakawa wajen gano matsalolin da wuri, kamar matsalolin jini, matsalolin zuciya ko hawan jini, idan aka samu matsala ana iya magance su kafin su zama babba. Inganta ci gaban jariri, kula da lafiyar ciki yana taimakawa wajen tabbatar da cewa jariri yana girma cikin lafıya da kyau, ana kuma bada shawarwari game da abinda zai gina jariri din a ciki. Kula da lafiyar hankali, kula da lafiyar uwa yana kuma taimakawa wajen shawarwari game da yadda ake samun lafiya da tunani da kwanciyar hankali har Allah ya sauketa lafiya. Kariyar haihuwa mai lafiya, ziyarar asibiti na taimakawa wajan tabbatar da cewa mace tana shirye shiryen haihuwa ana bata shawarwari da horo kan yadda zata tunkuri aikin haihuwa cikin lafiya ko a cikin asibiti ko kuma a gida idan ya dace. Saboda haka ziyarar asibiti tana da muhimmanci wajen ta tabbatar da lafiyar uwa da jariri kuma tana rage haɗarin matsaloli da za su iya sawuwa a lokacin ɗaukar ciki da haihuwa. Yana da kyau kowace mace ta samu wannan kula daga lokaci zuwa lokaci a cikin lokacin ɗaukar ciki har lokacin da zata sauka.

Muhimmanci ruwa mai tsafta. Samun daman ruwa mai tsafta yana da maƙukar muhimmanci ga rayuwar dan Adam, rayuwa mai tsafta, ruwa mai tsafta yana taimakawa wajen tabbatar da lafiyan jiki musamman wajen kaucewa cututuka masu yaɗuwa, kamar su zazzaɓin cizon sauro, tari, da sauran cututukan da ake dauka daga cikin ruwa mai datti. Haka kuma yana taimakawa wajen inganta ayyukan noma da kiwo, wanda ke ɗaya daga cikin samun abinci da arziki a al’umma. Bugu da ƙari ruwa mai tsafta yana da muhimmanci wajen kula da tsaftan jiki da muhali, wanda ke rage yaɗuwan cututuka a cikin al’umma, a cikin al’umma da suke fama da rashin ruwa mai kyau mutane na fuskantan matsaloli kamar yawan mutuwar yara, rashin ci gaban tattalin arziki, da kuma wahalalun rayuwa. Saboda haka samun ruwa mai tsafta yana da matuƙar tasiri wajen inganta rayuwar al’umma da tabbatar da lafiyar kowane dan Adam, rashin ruwa mai tsafta yana iya haifar da cutan da zai iya kai mutum har lahira. Ruwa mai tsafta yana da muhimmanci a al’ummanmu gaba daya.

Shayar da nono na musamman yana da matuƙar muhimmanci ga lafiyar jariri da kuma lafiyar mahaifiya. Wannan yana nufin cewa a cikin watani shida na farko na rayuwar jariri ya kamata a bashi nonon uwa kawai, batare da wani abuba na dabam kaman ruwa, ko abinci, mafi muhimmanci shayarwa da nono musamman shi ne yana samar da abubuwan gini jiki da jariri ke buƙata don girma da ci gaba, ciki har da sinadarin kariya daga cututuka. Nonon uwa yana ɗauke da kwayoyin rigakafi da kuma sinadarai masu taimakawa wajen gina garkuwan jikin jariri, wanda ke taimakawa wajen kare shi daga cututuka kaman su zazzabi, cizon sauro, tari, da kuma gudawa. Haka kuma shayar da nono na musamman yana inganta dangantakan mahaifiya da jariri, yana bada daman jariri samun kula da soyayya daga uwa,a ɓangaren uwa kuma yana taimakawa wajen rage haɗarin samun wasu cututuka kamar ciwon nono da ciwon mahaifa, bugu da kari yana taimakawa wajen dawo da jikinta cikin sauri bayan haihuwa. Saboda haka shayar da nono na musamman yana da matuƙar muhimmanci don tabbatar da lafiya da walwala ga jariri da kuma uwa.

Kula da kai, kula da kai yana da matuƙar muhimmanci don inganta lafiya da walwala. Wannan yana nufin ɗaukan matakai da kuma yin abubuwan da za su taimaka wajen kula da lafiyar jiki, tunani, da kuma jin daɗin zuciya. Kula da kai yana tabbatar da cewa mutum yana samun lokacin hutu da kuma ɗaukan matakin da yake rage damuwa, wanda ke inganta jin daɗin rai da kuma lafiyar zuciya. A cikin al’umma mutane su na fuskantan matsaloli na rayuwa da dama, wanda ke da sa su shiga cikin damuwa ko gajiya ,kula da kai yana taimakawa wajen daƙile wannan gajiyan, rage tashin hankali da kuma inganta rayuwa,, da kuma yana yin tunani ta hanyar samun isashen barci, cin abinci mai kyau, motsa jiki da kuma zaman lafiya. Mutum zai iya gujewa da kamuwa da cuta da wanda kuma zai inganta rayuwa rayuwan shi. Kula da kai yana da tasiri wajen samun ƙarfin jiki da tunani wanda ba sai mutum, wanda zan ba mutum damar cika burin rayuwansa da kuma kasancewa cikin kyakkyawan yana yi saboda haka kula da kai yana da matuƙar muhimmanci don tabbatar da lafiyar jiki da tunani kuma yana taimakawa wajen kyakkyawan rayuwa mutum a cikin al’amma. Kada mutum ya dinga mantawa da kan sa.

Muhimmancin yin tafiya, yana da yawa ga lafiyar jiki da kuma jin daɗin zucciya. Tafiya na taimakawa wajen ƙara ƙarfi a sauƙoƙi inganta aikin zucciya da hawan jinni. Sannan, yana rage haɗarin kamuwa da cututtika kamar ciwon suga da hawan jini. Haka Kuma, tafiya yana taimakawa wajen rage damuwa, ƙara ƙoshin lafiya da kuma inganta yanayin bacci. A matsayin hanya mai sauƙi da kuma mai anfani, yin tafiya yana da matuƙar mahimanci dan kula da lafiyar jiki da kuma ƙara jin daɗin rayuwa. Tafiya, yana da muhimmanci ga lafiya da kuma ƙwaƙwalwa. Tafiya na taimakawa wajen ƙona kise, karfafa tsokoki, hawan jini da aikin zuciya. Kaka kuma, tafiya na rage damuwa da gajiyar kwakwalwa, yana kuma taimakawa wajen samun ingantacciyar bacci. A karshe, yin tafiya yana ba da haɗuwa da yanayi wanda ke taimakawa wajen samun nasuwa na jin daɗi a cikin rayuwan ɗan Adam gabakiɗaya, shi tafiya yana rage duk wani kise kuma yana temakawa gurin.

Yadda ake magance damuwan zuciya, damuwan zuciya tana shafan mutane daban-daban a rayuwa, amma akwai hanyoyi da za abi don shawo kanta ga wasu matakai masu anfani. Na farko ka fahimci matsalanka, ka gano abunda ke haddasa maka damuwa da lokacin da take faruwa, misali in damuwanka tana zuwa ya yi kwaji ko lokacin aiki me tunani ka rubuta hakan domin gano yadda za ka magance ta. Na biyu ka yi addu’a da tawakkali, addu’a tana taimakwa wajen sauƙaƙa zuciya da kwantar da hankali ka miƙa da muwanka ga Allah, misali ka karanta ayoyi da addu’oi da ke kwantar da zuciya kamar suratul isra’i, suratul inshira, ka yi nunfashi da kyau, alal misali ka yi nunfashi me ƙarfi ka donga yawan nunfashi me ƙarfi misali a ce sau uku in dai kana jin yanayin nan.

Nursing a gida yana nufin kula da lafiyar mutum a cikin gidansa ta hanyar jinya da kulawar da kwararrun ma’aikatan lafiya ke yi a gida maimakon a asibiti. Abubuwan dake cikin nursing a gida, na ɗaya shi ne kula da marasa lafiya, ma’aikatan jinya suna taimakawa wajen kula da marsa lafiya dake da matsaloli kamansu ciwon zuciya, hawaan jinni, da ciwon suga. Na biyu shan magunguna, ma’aikatan kula na gida suna taimakawa, suna tabbatar cewa maraasa lafiya suna shan magungunansu daidai lokacin da likita ya umurta, kuma suna iya taimakawa wajen saka allura ko wasu magunguna masu buƙatan kulawa ta musamman. Binciken lafiya ma’aikatan zaman gida suna iya samun jinya da za su duba lafiyar mara lafiya a gida kamar duba matsalar hawan jinni, duba zafin jiki ko kuma wasu muhimmin alamu na lafiyar jiki. Taimako ga duniya ga waɗanda suke cikin mawuyacin hali ko kuma rashin lafiya mai tsanani, nurses na iya bayar da kulawa rangwame dan rage zafin da taimakawa wajen inganta jin daɗin mara lafiya har zuwa ƙarshen rayuwansu, ilmantar daga iyalai. Ma’aikatan jinya suna kuma ilmantar da iyalan mara lafiya game da yadda za su kula da shi da kuma matakan da za su ɗauka dan taimakawa wajen kula da lafiyansu.

Hanyoyin raba marasa lafiya. Suna nufin mataken da ake ɗauka wajen ware mara lafiya daga cikin waɗanda suke da lafiya yayin da cuta ta shigo gari. Wannan hanya tana da matuƙar mahimmanci wajen daƙile yaɗuwar cututtuka musamman waɗanda ke da saurin yaɗuwa kamar su “covid 19”, cututtukan numfashi. Na farko, dalilan da ake yin wannan wariyar shi ne, kare wasu daga kamuwa da cuta. Idan mutun yana ɗauke da wata cuta mai yaɗuwa, ana raba shi da sauran mutane domin kauce wa yaɗuwar cutar. Na biyu, temakawa wajen warkewa, haka nan, yayin da aka raba, ze iya sa mutun ya warke da gaggawa idan yana samun kulan da ya kamata. Na uku kuma, kare al’uma, yana temakawa wajen daƙile yaɗuwar cuta a cikin al’uma. Matakan da ake wariya, na ɗaya, raba mara lafiya ciki ɗaki da aka ware, a samad da ɗaki na musamman waɗanda ze kasance na mutun ɗaya kaɗai. Amfani da kaya, irin su “face mask”, hand globes. Na b; uku, duba mara lafiya daga nesa, kada a matso kusa da mara lafiya, hana ziyara, ba wanda ze zo duba shi. Tsaftace muhalli, ya kasance ana share gurin da kyau, tsaftace muhalli da kuma kayan aiki.

Matsalolin shayarwa. Suna nufin matsalolin da mata ke; matan da ke shayarwa sike fiskanta yayin da sika haifa yaro, sika fara shayad da shi. Mahaifiya za ta iya samar da nono da kyau, da wasu daga cikin matsalolin da ke fiskanta. Na ɗaya, shi ne rashin isasshen nono, wannan na faruwa lokacin da nonon mace bai wadatar ba kuma jaririn ba ze iya samun isasshen nono ba da gamsuwa. Na biyu, akwai ciwon nono, mata na iya fiskantar ciwon nono ko raɗaɗin nono, wannan ze iya faruwa saboda nonon yana da; yana kumbura ko kuma akwai kumburi ta ciki. Sannan, kumburin nono, shi ma wani hanya ne wanda ze iya samad da matsala. Hawan zafi ko ciki, idan jariri yana shan nono kuma yana shan nam; madara, ze iya; za a iya samum matsala. Matsalolin na lafiyar mahaifiya, rashin lafiya, idan uwa tana da matsalar lafiya kamar cututtukan zuciya, hawan jinni ko ciwon sikari, yana iya shafar da lafiyan nono ko kuma yadda za ta samar da nono. A takaice, matsalolin shayarwa suna bukatar kulawa da fahimtar yadda za a magance su domin inganta lafiyar uwa da jariri.

Kawar da malaria yana nufin ƙoƙarin kawar da cutar malaria gaba ɗaya daga duniya ko wata ƙasa wannan yana haɗe da matakai na musamman don daƙile yaɗuwar cutar wanda aka fi samu ta hanyar cizon sauro, a cikin wannan shirin zamu yi bayani akan yadda hanyoyi da ake bi domin a kawar da cutar gabaki ɗaya, na ɗaya amfani da magunguna, yin amfani da magungunan malaria na zamani da kae samu a asibiti domin kasha ƙwayoyin cutar a jikin marar lafiya, na biyu, kula da tsaftan muhalli, tsaftace muhalli musamman wuraren da ruwa ke taruwa saboda suna zama inda sauron ke rayuwan su har su haihu anan, na uku, amfani da magungunan sauro kenan da kuma kwana a cikin gidan sauro yin amfani da garkuwan sauro kamar carpet ko katifa masu maganin sauro wajen bacci dmin karewa daga cizo, na huɗu, shayar da al`umma, ilmantar da al`umma game da yadda ake hana sauro ɗaukar cutar malaria ta hanyar sauke ruwa daga inda suke haihuwa, sai kuma na biyar, faɗakar faɗakarwa da faɗakar da al`umma, faɗakar da mutane game da alamar cutar malaria kamar zazzaɓi mai tsanani, gajiya da ciwon kai don su san lokacin da zasu kai marar lafiya asibiti, sai kuma na biyar shigar da kaya kayaye um um shiga da kayayyakin hana sauro, shigar da abubuwan dake hana sauro kaman daskararran gishiri ko kuma fesa maganin sauro a gida dake kusa da shuki ko kuma ruwan dake cikin garuruwa to waɗannan hanyoyin ne za a bi domin rage yaɗuwan malaria da kuma kawar.

. Gudanar da lafiya da tsaftar jinin haila yana da matuƙar mahimmanci ga kowace mace, ga wasu shawarwari da zasu taimaka wajen kula da lafiya da kuma tsaftar jinin hailaga `ya mace na farko canja “pad” ya kamata mace ta canja pad sau ɗaya domin gujewa yaɗuwan ƙwayoyin cuta da kuma kiyaye tsafta, ayi canji kowani awa huɗu zuwa shida idan pad ɗin koda a ce bai cika ba, na biyu, wanke jiki da kyau, a lokacin haila ya kamata mace ta wanke jiki musamman wurin farji da ruwa mai ɗumi da sabulu mai laushi yana da kyau a wanke daga gaba zuwa baya domin gujewa yaɗuwan ƙwayoyin cuta na uku zama da tsafta, matan dake cikin haila ya kamata ta guji amfani da turare ko wasu sinadarai a wurin farji domin hakan na iya haifar da matsala kamar ciwo ko gurɓatar fata, na huɗu amfani da kayan tsafta da suka dace akwai pad da aka ƙera domin amfani a lokacin haila, ya kamata mace ta zaɓi kayan tsafta masu kyau da kuma dai dai da buƙatun ta, na biyar shan ruwa mai yawa, yana da kyau mace ta sha ruwa mai yawa domin sauƙaƙa zafin jiki domin sauƙaƙa zafin ciki da kuma kariya daga rashin ruwa a jiki, na shida kula da al`ada ta lafiya, na lura da canje canje a lokacin haila kamar zafin jiki ko jini mai yawa ko kaɗan fiye da yadda aka saba ya kamata ta tuntuɓi likita don duba lafiyarta, ta hanyar kiyaye waɗannan ƙa`idojin mace zata iya kula da lafiyar jikin ta da kuma tsaftace jinin haila cikin sauƙi da lafiya.

Lafiyar tunani na uwa, yana nufin yanayin tunani da jin daɗin uwa yayin da take ɗauke da juna biyu ko bayan ta haihu, wannan yana haɗa yadda uwa ke jin daɗi ko damuwa, ƙarfi ko rauni na tunani da kuma yadda hakan ke shafan lafiyan jiki da kuma dangantakanta da iyalai da kuma al`umma gabaki ɗaya, a likacin ɗaukar ciki wasu matan na iya fuskantar damuwa ko jin tsoro game da haihuwa ko kuma rashin jin daɗi saboda sauye sauyen “hormones,” bayan haihuwa wata kila suna fuskantan matsaloli kaman “pispart deperation” wanda ke haifar da damuwa mai tsanani da rashin jin daɗi wannan yana iya shafar yadda uwa ke kula da jaririnta da kuma dangantakarta da iyalanta don haka kula da lafitar tunanin uwa yana da muhimmanci domin tabbatar da lafiyarta da kuma lafiya da cigaban jaririnta, ana buƙatar tallafi daga iyalai, abokai, likitoci don magance kowani irin matsala da zai iya tasowa anan gaba, a wasu iyaye farkon haihuwa na wata ɗaya zuwa biyu zuwa uku wasu imma haihuwar farko ne suna shiga wani yanayi, wasu da daddare basa bacci kowa yasan jariri idan an haife su amma idan akwai kulawa da kuma taimakon `yan uwa zasu dinga taimaka mata da riƙe don ta dinga samun bacci da rana in yaso da daddare ta ji da ɗanyana matuƙar taimakawa uwa saboda wasu a wannan lokacin suna shigan wani yanayi don haka kula da lafiyar uwa.

Shirya abinci na nufin tsare tsaren da ake bi wajen haɗa abinci daga matakin zaɓen kayan abinci har zuwa girkawa a kuma yi musu ado kafin a ci wannan yana ɗauke da matakai da dama ciki har da na farko zaɓen kayan abinci, wannan yana nufin yin la`akari da kuma nauyin abincin da za a dafa sannan a zaɓi kayan abincin da suka dace da buƙata, misali idan ana shirya abincin rana ana iya zaɓan kayan lambu, nama ko kuma kifi, na biyu tsaftace kayan abinci, kafin a fara girki yana da mahimmaanci a wake kayan abinci da kyau dan gujewa duk datti ko kuma ƙwayoyin cuta da yuwuwa ya kasance a cikin su, na uku, yanke da kuma haɗawa, wanna yana nufin yanke kayan abinci kamar su `ya`yan itace, kayan lambu ko nama daidai gwargwado kafin a fara girki, sannan kayan abinci da suka ce da suka dace su haɗo samun ɗanɗano don me ɗanɗa don a samu ɗanɗano mai kyau, na huɗu kuma girkawa, a wannan matakai ne ake dafa abinci da aka tanada haka nan ana amfani da kayan girki kaman tukunya, kasko da kuma tukunyar murhu don dafa abinci, na biyar, ado da tsara, bayan an bayan abinci ya gama dafuwa yana da kyau a tsara shi da kyau a faranti domin a ci, ana iya mafani da kayan yaji, kayan miya ko kuma kayayyakin domin yin ado, ganyayyaki, shirya abinci yana buƙatar lura da lafiya da kuma tsafta domin gujewa matsaloli na lafiyar jiki haka nan yana taimakawa wajen tabbatar da cewa abinci yana ɗauke da sinadari suka dace,

Medictation ko kuma tsarkakewan tunani na nufin wata hanya ce ta tsayawa da daddare ko kuma yin tunani cikin natsuwa domin samun kwarciyar hankali da fahimta me zurfi. A cikin wannan tsarin mutum yana mayar da hankali kan wani abu ko kuma yin tunani a hankali wanda hakan yana taimakawa wajen rage damuwa, ƙarfafa tunani da samun zaman lafiya na ciki yana da matakai guda biyu da ake amfani da su. Mataki na farko shi ne fahimtan nunfashi wannan yana nufin mayar da hankali kan numfashi yayin da kake shan iska cikin natsuwa wanda yake taimakawa wajen sauƙaƙa tunani da kuma samun kwanciyan hankali. Mataki na biyu shi ne yin tunani mai kyau a wasu lokutan ana amfani da tunani mai kyau ko kammalawa don tunatar da kai wani abu mai kyau ko kuma gamsuwa wanda yake taimakwa wajen jin daɗi da kuma rage damuwa. Ana samun nishaɗi a cikin wannan da kuma damuwan mutum yana tafiya a wannan muntina, meditashon yana taimakawa wajen inganta lafiyar jiki da ciki wannan kuma taimakawa wajen samun natsuwa da kuma rage damuwa da damuwar yau da kulllum da kuma ƙara inganta lafiyar zuciya. Yana daga cikin hanyoyi da mutune ke amfani da su domin samun lafiyar tunani da ciki cikin sauƙi.

Menu hadiya na nufin al’ada na jinin haila meyawa ko kuma ɗauƙan lokuta meyawa mǝ tsaho fiye da yadda aka saba a cikin wannan yanayi mace na fuskantan jinin haila fiye da yadda zai iya ɗauƙal fiye da kwanaki bakwai ko kuma jini yana yawan fita da yadda akowane wata wannan yana iya zama mai wahala ko kuma yana shafan lafiya mace yana jawo gajiya da ko kuma rashin jin daidai wasu da cikin jin alamomun menu hadiya ya haɗa da na farko jinin haila maiyawa wanda zai iya wuce yawan anfani da fad ko kuma tanfo ita na biya yin haila na tsawon lokuta fiye da kwana bakwai na uku jin radaɗi metsanani a lokutan haila na huɗu jin gajiya da ko kuma rauni a lokuta jinin meno hagiya na iya kasancewa sakamakon wasu matasaloli kamar haka na farko canje-canje na humon na biyar cutan endometratiez da ko kuma saite brote na uku matasalolin lafiyan zuciya na hawan jini na huɗu cutan hanta ko kuma matasaloli a cikin mahaifa idan mace ta fuskanci wannan matsala yana da mahimanci ta nemi shawara na likita don samun ingantaccen magani da kula da ko kuma lafiyanta

lafiyar tunani lafiyar tunani na nufin yanayin da mutum ke cikin shi a fannin hankali da jin daɗi na zuciya wannan yana nufin yadda mutum ke tafiyar da tunanin sa yadda yake sarrafa damuwan sa da kuma yadda yake hulɗa da al’umma da yanayin da ke kewaye da shi lafiyar tunani tana da matuƙar muhimmanci wajen taimakawa wa mutum ya gudanar da rayuwansa cikin natsuwa da kwanciyar hankali a cikin lafiyar tunani akwai abubuwa da dama da ke shafar mutum ciki harda jindaɗi da kwanciyar hankali wannan yana nufin samun lafiyan zuciya da tunani wanda ke taimakawa mutum yin rayuwarsa cikin jindaɗi da cikakken kuzari na biyu damuwa damuwa yana iya zama sakamakon matsaloli a rayuwa ko kuma wasu abubuwa da ke tasiri ga tunanin mutum idan damuwa tai tsanani tana iya zama alaman wata matsala na tafiya ta lafiyar tunani na uku rashin jindaɗi ko depression wannan yana nufin yanayin mutum inda mutum ke jin rauni ko rashin gamsuwa da rayuwa na huɗu shikenan lafiyan tunani tana da buƙatar kulawa da kuma

Akwai wasu kuskuren fahimta dan gane da danganttakan yanayi mai sanyi da rashin lafiya. ga wasu daga ciki, sanyi yana haifar da mura ko zazzaɓi kuskure ne ace sanyi kai tsaye yana haifar da mura ko zazzaɓi. mura ko zazzaɓi sunada a laƙa da kwayoyin cuta ko kwayoyin kwayar cuta, bada sanyi kai tsaye ba sanyi kawai na sauƙaƙe shigar da kwayoyin cuta ne idan mutun bai kiyaye kansa ba. hanya ta biyu shine aiki da sanyi yake ƙara haɗari wasu suna tunanin cewa yin aiki ko motsa jiki a cikin yanayi mai sanyi zai haifar da matsaloli na lafiya ko karyewar jiki. Amma idan mutun ya sanyan kayan ɗumi da suka dace motsa jiki a cikin sanyi yanada amfani da lafiyar jiki. Hanyar na uku shine aikin waje a cikin sanyi yanada haɗari ga lafiya wasu suna tunanin cewa duk wani aiki a cikin gari duk da haka ya sanya kaya da suka dace kuma ya sami hutu lokaci da ake buƙata bazai hafar da matsala ba. Hanya na huɗu shine sanya yana ƙara kamuwa da cututtuttuka sanyi baya haifar da kamuwa da cututtutka kai tsaye, mai makon haka lokacin sanyi yana haifar da yanayi wanda kesa mutane su zauna a cikin gida ko kusa da wasu wanda suka kamu da sanyi. Na biyar kuma tsarin sanyi ya zama dalilin daɗi wasu sun rigada sunyarda cewa a duk lokacin da akwai sanyi babu jin daɗi wannan bah aka bane wannan yana cewa sanyi bashi kaɗai ke haifar da rashin lafiya ba saidai yadda mutun zai kare kansa daga yanayi.

Bibiyan kan cigaban yara yana nufin buda da lura da yadda yara ke samun cigaba a cikin shekaru na farko na rayuwansu. Wannan yana haɗe da duba abubuwa Kaman giman jiki, yunani, lafiyar kwakwalwa da kuma yadda suke mu’amala a duniyan kewayensu. Ana lura da yadda yara ke koyo, motsa jiki, Magana da kuma yadda suke hurɗa da sauran mutane, wannan bibiya yanada taimakawa wajen ƙaro matsalolin lafiya ko cigaba da zai iyya buƙatar kulawa daga likita ko wasu masana. A cikin wannan bibiya akwai mahimmin matakai da cigaba da ake kulawa dasu wanda zai taimaka wajen tabbatar da cewa yaro na tafiya bisa tsarin cigaba. Mataki na farko shine cigaban jiki yara suna farawa da ɗan ƙaramin jiki amma daga baya suna samun ƙarfin jiki da kuma motsa jiki anan ana lura da lokacin da yaro zai fara hawan hannu, zama, tafiya ko kuma abubuwa da hannayensa. Na biyu shine cigaban tunani da hankali wannan yana nufun yanda yaro ke koyo da fahimtar duniya a kewayensu. Alal misali ana duba lokacin da yaro zai fara gane abubuwa fahimtar amsoshi ko kuma yin wasu abubuwa da kwakwalwa Kaman ƙirƙiran wasa da sauran su. Na uku shine cigaban Magana daga lokacin haihuwa yaron ya fara Magana da kaɗan kaɗan har kalmomi suna fitowa a bakinshi da kuma jimloli. Bibiyan cigaban yara yanada matuƙar mahimmanci domin yana taimakawa iyyaye da likitoci wajen gano matsalaloli ko jinkirin cigaban yaro wanda zai iyya bukatan kulawa na kulawa na musamman.

labaran tatsuniya ko al’ajabi suna nufin labarai ko ra’ayoyi da aka samu daga al’adu ko tunanin mutane wanda basu da tushe ko hujja a ilimin kimiyya wannan yana nufin abubuwa ko halayen da akayi imani dasu amman basu da tabbacin gaskiya mutum yana iya zama ya ƙirƙiro abu kuma ya tsara shi a madadin tatsuniya kuma wani zai amfani dashi ko ana iya yin labarin cewa akwai wasu dabbobi ko halittu da ke da ikon yin al’ajabi ko canza abu cikin sauƙi ko kuma akwai wasu abubuwan da ke kawo mummunar sa’a ko albarka wasu daga cikin tatsuniyoyin da ke yarda dasu suna da alaƙa da addini al’adu ko kuma yanda mutane ke fahimta yadda abubuwa suka faru a duniya amman duk da hakan yawancin wannan wani ɓangare na al’adu da ke wanzuwa a tsakanin al’aumma shi irin abu haka yana tafiya da yadda mutane ke tunani yadda kuma suke yi yadda da abubuwa wani in ya ji abu yana iya ɗaukan hujjoji yayi amfani dashi wani yana iya zama ya tsara abunda bashi bane ya tsara abunda kwata-kwata bai iya faruwa ya yi amfani da abunda yazo kan shi kuma wasu su yadda wani kuma kwata-kwata bai iya amfani dashi

Shirin kula da iyali na ƙasa yana nufin tsare-tsare da manufofi da gwamnati ko ƙungiyoyi masu zaman kansu ke aiwatarwa domin taimaka wa iyalai wajen tsara yawan yara da son, da suke son haihuwa da kuma kula da lafiyar iyali. Wannan Shirin yana da nufin ba da damar samun ilimi da kuma kayan aiki da za su taimakawa wajen yin shawarwari kan yadda za a sarrafa yawan hai…… iyalai. A cikin wannan shiri ana bayar da bayanai kan hanyoyin da za su yi amfani da su wajen rage yawan haihuwa, kaman amfani da allura ko magani ko kuma saka kwaririn roba. Wannan yana taimakawa wajen rage yawan haihuwa da kuma inganta lafiyar mata da yara. Manufar Shirin kula da iyalai na ƙasata, ita ce na farko, inganta lafiyar mata da yara, taimaka wa mata wajen samun damar kula da lafiyarsu da kuma hana matsaloli kamar haihuwa mai hatsari ko kuma rshin lafiya yayin ɗaukar ciki. Na biyu shi ne tsara iyali, yana bai wa iyali dama su san yara nawa suke so su ɗauka, su haifa. Na uku shi ne ilimantar da al’umma, bayar da ilimi ga al’umma kan muhimmancin Shirin kula da iyali da kuma fa’idar kula da hanyoyin hana ɗaukar ciki.

Don buɗe tsokar arm tsring cikin sauri, akwai wasu hanyoyi da za a bi domin samun ingantaccen sakamako. Ga wasu daga cikin hanyoyin da za su taimaka. Na farko shi ne zazzagewa. Kafin a fara yin motsa jiki ko kuma shimfiɗar tsokar arm tsring, yana da muhimmanci a yi zazzagewa na wani ɗan lokaci. Wannan yana taimakawa wajen motsa jini zuwa ga tsokar da kuma rage yiwuwar nauyi. Za ka iya fara da motsa jiki mai sauƙi kamar tafiya ko gudu na sauƙi don sa jikin ya fara yin zafi. Na biyu kuma shi ne shimfiɗa. Za ka tsaya ne da ƙafafu duka a tsaye sannan ka lanƙwashe jikinka daga hannuwa zuwa ƙasa. Kai ƙoƙarin taɓawa da guiwan ƙafa ko kuma ƙasa. Wannan zai buɗe tsokar arm string. Akwai wanda ake a zaune, za ka zauna ne ƙasa tare da tsayar da kafar ka duka a gaban ka sannan ka lanƙwashe jikinka da jikin cikinka zuwa kafanka ka riƙe yatsar kafanka ko kuma hancin hannu. Wannan yana taimakawa wajen shimfiɗe arm string da kuma ƙara sassauci. Ana koma iya yin amfani da foam roller, yana taimakawa wajen sassauta tsokar arm string. Wannan yana taimakawa wajen sakin jijiya da kuma sassauta gungumen da aka samu a tsokar. Za ka iya ɗaukar minti biyu ne zuwa uku wajen yin wannan kowane daga cikin arm string. Akwai kuma active stretching. Wannan yin motsa jiki mai ɗauke da motsi yana taimaka wa jin sassauta tsokar arm string. Misali z aka iya yin leg swingwannan yana taimakawa ne shi ma. To wannan yana da kyau a yi waɗannan motsa jikin da hankali kada a yi da sauri ne, do zai iya jawo kan tsokar da ƙarfi. Yin wannan kuma a hankali yana cikin, yana kawo kwanciyar hankali wajen sassauta tsokar arm string cikin sauƙi.

Lafiyar yara tana da matuƙar muhimmanci. Kuma yana da kyau a koya musu ɗabi’u da hallaye masu kyau daga ƙanana domin tabbatar da cewa suna girma cikin ƙoshin lafiya. Ga wasu daga cikin kyawawan halaye da abinci da suka kamata su samu domin inganta lafiyarsu. Na farko shi ne cin abinci mai gina jiki. Yara suna buƙatan abinci mai gina jiki don su girma cikin lafiya. Ya kamata su ci abinci mai ɗauke da sinadarin gina jiki, kaman ‘yayan itatuwa, da kayan marmari, protein, hatsi, da carbohydrate, mai mai kyau. Sannan kuma na biyu shi ne shan ruwa mai yawa. Shan ruwa yana da matuƙar muhimmanci wajan kiyaye lafiya. Ruwa yana taimakawa wajan narkar da abinci, kiyaye zafin jiki, da kuma samar da kuzari. Ya kamata yara su sha ruwa mai yawa a kowani lokaci aiki da wasanni. Yin motsa jiki yana taimakawa wajan ƙarfafa tsokoki, inganta lafiyar zuciya, da kuma samun ingantaccen lafiyar ƙwaƙwalwa. Wannan kaman su gudu, ƙwallon kafa, ko kuma hawa keke. Suna taimakawa wajen bunƙasa lafiyar yara. Bacci mai inganci. Yara suna buƙatan bacci mai kyau don su huta da kuma samun cikakken cigaban jiki. Ya kamata su bacci mai tsawo kowane dare. Misali ƙananan yara suna buƙatan awanni goma zuwa sha biyu na bacci a kowane dare. Sannan kuma tsaftace muhalli, yara ya kamata su koyi tsaftace jiki kamar wanke hannu kafin su ci abinci ko bayan sun yi alola, wannan yana taimakawa wajan kare su daga kamuwa da cututtuka. Hakan kuma suna buƙatan koyan tsafta da kula da muhalli, da kyau ta hanyan koyon waɗannan ɗabi’un lafiya, yara za su girma cikin ƙoshin lafiya, kuma suma su samu damar zama manyan mutane masu lafiya da kuzari.

Antibiotics magunguna ne da ake amfani da su wajen yaƙi da ƙwayoyin cuta wato bacteria a jikin ɗan adam. Suna aikine ta hanyan kashe ko kuma haɗa girma da yaɗuwar ƙwayoyin cuta a jikin mutum. Akwai nau’oin antibiotics da dama da aka ƙirƙira. Kowanne kuma da aikinsa daban daban. Yadda ake amfani da antibiotics ko kuma in ce aikin antibiotics ko. Na farko shi ne yana kare jiki daga cutan bacteria. Antibiotics suna taimakawa wajan kashe ƙwayoyin cuta ko kuma hana su yaɗuwa cikin jiki. Wasu suna kashe ƙwayoyin cuta kai tsaye, yayin da wasu suna hana su samar da sinadarin da suke buƙata domin rayuwa da girma. Na biyu shi ne tsafatace jiki a lokacin da mutum ya kamu da ƙwayoyin cuta suka haddasa antibiotics suna taimakawa wajan dakatar da yaɗuwar wannan ƙwayoyin cuta. Wannan yana taimakawa wajan rage alamun cuta da kuma hana ta zama mai tsanani. Na uku shi ne amfani na musamman. Antibiotics ba su aiki a kan dukkannin ƙwayoyin cuta, suna aiki ne musamman a kan ƙwayoyin cuta, wato bacteria ba su yi tasiri ga ƙwayoyin cuta na virus ba. Misali a ce mura ko zazzaɓi ko cizon sauro. Don haka yana da muhimmanci ayi amfani da antibiotics bisa ga umurnin likita. Ga kuma yanda ake amfani da antibiotics. Hanya na farko shi ne ya kamata a bi umarnin likita yayin amfani da antibiotics. Idan an ba da magani na wasu kwanaki yana da muhimmanci a cika wannan kwanakin koda a ce mutum ya ji sauƙi. Hanya na biyu shi ne idan aka sha antibiotics ba yadda duk ya kamata ko kuma an daina amfani da su kafin lokacin ƙwayoyin cutan na iya samun kariya daga magani wanda zai iya haifar da matsaloli a nan gaba. A taƙaice dai antibiotics suna da matuƙar amfani wajan yaƙi da cututtuka masu tasowa daga ƙwayoyin cuta, wato bacteria. Amman yana da muhimmanci a yi amfani da su cikin hikima domin gujewa samun matsaloli kaman tsayayyan cuta.

Lokacin da aka samu ciwon kai mai tsanani ko kuma migrine wasu abubuwa suna faruwa a cikin jikin mutum wanda ke haifar da wannan rashin lafiya. A yayin migrine wani ɓangare na ƙwaƙwalwa yana samun matsala wurin sarrafa abubuwan dake faruwa a jikin wanda hakan yake haifar da matsantsanin ciwo, da kuma rashin jindaɗi. Ga wasu daga cikin abubuwan dake faruwa. Na farko shi ne canjin jijiyoyin jiki. A lokacin migrine jijiyoyin da ke cikin hanci da ƙwaƙwalwa suna faɗaɗa sosai, ko kuma suna taƙaitawa. Wannan yana haifar da ciwon kai mai tsanani da kuma jin zafi a wasu sansanin jiki. Na biyu shi ne canjin sinadarin ƙwaƙwalwa. Sinadarin dake aika kofkira wato neutron transmiters wanda ke taimakawa wajan aika saƙonni tsakanin ƙwaƙwalwa da jiki, suna samun canji. Wannan yana iya kawo masu matsala kaman jin nauyi, ko kuma rashin daidaituwa. Na uku shi ne kumburin jijiyoyin jiki. Wannan kunburin yana kawo ciwo mai tsanani da kuma sa jiki yaji zafi sosai musamman a yankin kai. Na huɗu shi ne rashin daidaituwa a jiki. wasu daga ciki masu fama da migrine suna jin gajiya, ko kuma jin jiki na kumbura har ma wasu na iya fuskantan matsalolin gani ko kuma jin motsi a idanunwansu, daman ciwon kai yana zuwa yana shafan jijiyoyin ido gaba ɗaya har da wuya. Wannan duk yana faruwa ne saboda ƙwaƙwalwa tana fuskanta wani yanayi na rashin daidaituwa a cikin tsarin jijiyoyin jiki, da kuma sinadaran ƙwaƙwalwa.

Iud introtrine device na’ura ce da ake shigarwa a cikin mahaifa domin hana ɗaukar ciki. Wannnan na’ura tana aiki ta hanyan hana ƙwayoyin sperm shiga cikin mahaifa ko kuma hana zaɓin ɗan Adam da sperm haɗuwa. Iud yana ɗauke da kayan kimiyya da ke aiki don tsayar da ɗaukar ciki na wani lokaci mai tsawo. Yadda iud ke aiki. Na farko shi ne yana hana sperm shiga. Na biyu kuma yana hana hana ɗan Adam haɗuwa da sparm. Na uku kuma yana hana ɗaukan ciki. Sannan akwai na’urorin iud. Na farko shi ne iud mai zafi. Wannan yana ɗauke da ƙarfe ne, ko kuma ɗan zinariya, wanda yake hana ɗaukan ciki ta hanyan canja yanayin mahaifa da hana sperm shiga. Na biyu kuma shi ne hormonal iud. Wannan yan fitar da hormons wato prostogen wanda yake taimakwa wajan hana ɗaukan ciki ta hanyan hana hayaƙin ɗan Adam shiga, ko kuma canza yanayin mahaifa. Amfanin iud. Na farko yana taimako ne don dogon lokaci. Iud yana aiki har tsawon shekara uku zuwa goma dangane da irin na’urorin da aka shigar wa mutum. Na biyu shi ne mai dace wa da kuma dangi yana da sauƙin amfani, da kuma inganci. Na uku shi ne yana bayan an shigar ba sai an riƙa shan magani a koyaushe ba. Na huɗu kuma idan mutum ya yanke shawarar ɗaukan ciki yana iya cirewa cikin sauƙi. Na biyar sannan kuma na da ƙarshe kuma risk wato risky da kuma sauƙin sauran alamu. Wasu mutane na iya ɗan ciwo ko kuma rashin jindaɗi lokacin da aka shigar da iud, ko bayan an shigar. Wasu kuma na iya samun canje canje a cikin al’ada. A cikin al’adar su ko kuma jin tsoro da damuwa lokacin amfani da shi. Wata ƙila kuma iud na iya haifar da ƙananan matsaloli kaman ƙarajin zafi ko kuma jin saurin tsarin al’ada a jikin mutum. Koda yake iud yana da matuƙar inganci wurin hana ɗaukan ciki, yana da kyau kuma a tuntubi likita kafin a yanke shawarar amfani da shi domin samun cikakken bayani da shawara akan mafi yawa da kuma kyawun hanya kariya.